Sapato moko ya orange pe move na blanc ya kecthe.

na moni matiti eza na ba fololo na kati.

Namoni Bato mibali , bazosala photo po Bazwa foto, mpe bamemi ba koupe na maboko.

Namoni mécanicien ya libumu monene azo bongisa ba machine naye.

Namoni fruit, eza fruit oyo ba bengaka concombre nde namoni awa.

Ba joueur bazosaka na balon bazo bundela balon ba joueur misatu.

Ndaku ya monene esalaka musala ya ko swanye ba malade ya batu. Ekomami makambo na langi ya mai ya pondo oyo ekomami « Clinique Medical Fondation de Matete ».

Oyo eza lopango lopango Oyo ba soda bakutanaka bakomi état major eza n'a clôture ya noir pe moto atelemi n'a pembeni

Namoni ndaku bokoko eza na zamba.

namoni na wenze bazotekisa manga.

motuka ezokende ezoleka na balabala

sapatu moko ya bana basi na langi ya mosaka.

Ndaku ya étage ya pembe pe nzete eza pembeni.

Namoni bwato eza na libongo, bwato eza na libongo.

Bato baza pembeni ya motuka, mosusu azo mela mayi ba mususu bazo teka ba mususu bazo leka.

Na moni ba soda bazo kamata foto, baza na ba munduki.

Wana eza dongo dongo, wana eza dongo dongo.